Frij on guda ɗiɗi manga be petel frij bo en ɗon naftira be majum ha watugo kujeji amin ta vonna. Bana irin kusel, hako, be ko nandi bei ko nandi banni. En ɗon wata drinks, jus, amin bo heɓa fewa en yara.

Kaa’ere maa pindiire ɗo jooɗi haa leddi nden ndenta boo nda a geeneeji boo haa geefe majaum ɗo taari ɗum girin.

Koromje on ha babal sorugo maje, ɓe ɗo fauni ɗe joɗi ɓeɗo wata ɓe ha der leeda da ɓe pilo kesma ɓe ɓalejum ɗe nden ɗo vindi gucci bo ha ɓandu majum.

Atampaji on ɓeɗo jeridi ni duɗugo. Nden en andi to en yi banin bo en andi ɗo ha nder shago babal sorugo majum on. Min wara min soda, min nyoota, min ɓorna a andi kanjum on ɓe viyata fashion.

Cilmbi leggal on mangal on ɗo jimbiti dilli ha dow sei jilmbiti gefe, nda dom do girin onde nden nda dule bo ha dau to yelor be dule bulu.

Leeso masha allah leso yotti nga haje on, nda ɗum ɗo ɓe fiyi ɓeɗo fauni ɗum joɗi, nda nyotowo kare kuɗe mai hagefe be keke mum, en andi en ɗo nafta be leso bo hababal walugo on, kuma ɗum fonicos on.

Ko ɗo dari ha bandu mahol, Mahol maiɗo mari penti danejum kare mako bo oɗo borni ɗum zane zane ɓalejum be milik ha ɓandu karemajum.

Madi on madi gidan Sama, hawa biyu, ndagal yasi ɗo tari be jamɗe mahol manda figal yasi man bo filawaji nda ɗum ɗo be’esi ha dow majum alamani ɗum makaranta on koku ma babal kuɗeji.

Albasa on guda ɗiɗi, ɓe ɗo sugi ha dou leda. Nden nda bana lemun tsaami bo ha gefe hattoni, ɗo jooɗi ɗan girin ni. To albasa bo en andi ɗum kuje on jei naftirta ha defungo men nyamdu sare.

Ɓingel debbo on ɗo moori moorɗi chuku be ɓaawo je ndem be yeeso, o waati jambaaki pink nden ndem bo, ɓorni riiga bo ret, o ɗo dari on jala.

Tiggo on masha Allah leso ɗo ash on ni mapindire nde ɗo dari ha nder sudu leso mai ɗo penti wayit be katifa mun wayit.

Kayan-miyaji on ɓeɗo ve’iti ɗe ha dou tampol. Tattase, attarugu, albasa, be baskoje. Alamani ha nder lumo on je babal choggu on ɓeɗo kasi ɗum rufi.

Koi on guda nai ɗo joɗi ha nder plate danejum, nden ɓe wari ɓe hosi gotel bo ɓe sendi ɗum chaka ɗo maɓɓiti ɓeɗo holla amin alama ni koi mai be kujeji yelo ha nder.

Pehel maase, pehel maase bo min ɗon naftira be majum ha babal waɗugo maase ha saare, to ayibo min ɗon naftira be majum ngam haala ta min nyamin tefa ha yaasi.

Gorko on ɗo dari wanna himɓe bayani, oɗo ɓorni jompa be hula, wati a gogo jogi biro be defteji, hoto himɓe bo ɗo ha ɓawo mako, alamani oɗo wanna himɓe bayani on.

Fulawaji on ɓe do jeriɗi fauniɗi ha gefe sudu da ɗum ɗo be green be yelo nden nden be pink da windoji sare mai bo ha gefe majum da interlok bo ret be wayet mai ha leɗɗi.

Horɗe haako on ɓe ɗo sigi ɗum ha do tiyis horɗe mai bo ɓe ɗo naftara be mai babal defugo hako on je roɓe.

Sare on ɓeɗo maha bete ɗum gidan sama hawa biyu, alama patni holli amin sare ɗo ɗum on compilud buildin on ɓeɗo maha timmaka.

Marori jolof on defa ɗum ɗo joɗi ha nder plade ɓe wati lemun sami ha gefe man, nda kusel, nda butali, nda tatase grin ɗo joɗi ha dou majum, den jolof bo en andi ɗum nyamdu ’on je en nyamata.

Ɓingel debbo on oɗo mora atachmen boɗejum, wati dan kwali ɓalejum tufi noppi bo guda ɗiɗi, nda sarka bo ha ndande mako, alama ɗo holla amin oɗo tufi noppi ɗo guda ɗiɗi je mako.

Puccu ɗanejum ɗo dari goɗɗo ɗo ɓorni riga ɓalejum jogi dande puccu majum nden be a gogo ha jungo mako, ɓe ɗo naftira be puccu bo ngam hala va’ugo lam lam ɓe ɗo va’a ɓe ɗo waɗa polo be mai, ɓe ɗo waɗa sukuwa bo be majum.

Buluu-ban on ɓe ɗo jeeri ɗe ha nder firij, nda ɗum ɗo nii ɗuuɗugo, ɓe ɗo jeeri ɗe, sigi ɗe. Buluu-ban bo en andi en ɗon naftira be maajum ha babal nyaamugo biredi, nden ɗo mari nafu bo, ɗo nafa ha ɓandu.